Barnoota keessatti odeeffannoo tekinoloojii fi walqunnamtii barnootaatti fayyadamuun barattoonni marsariitiiwwan garaa garaa irra seenuudhaan wanta addunyaa kun keessa jirtu yookiin immoo saayinsiin addunyaa kun waan inni jedhu argachuu danda'u.